abantwana abafundayo abancane abalemihlanu engaphansi kwetshumi lanhlanu bahlezi phansi balombalisi wabo onguye obakhangeleyo njalo uyabanikeza ilambazi ngaso sonke isikhathi

Esikolweni sabantwana abancinyane ababalisi babo bakhuthazwa ukuthi bengatshayi abantwana. Lokhu kwenzelwa ukuthi umntwana engakhuli esesaba ukuya esikolweni.

Abadwebi bejwayele ukudweba umuntu oyabe bemfananisa lojesu lokhu kwenza ukuthi abantwana bekhule besesaba loba nxa bekhuzwa bayabe belalela ngoba belomfanekiso womdali.

Odoli abanengi bejwayele ukufakwa imifanekiso ikakhulu nxa abantu befundela izifundo zabo .Lokhu kwenza ukuthi umuntu abe lomfanekiso wokuthi amathumbu omuntu anjani emzimbeni ngoba ewabona kudoli.

Abantwana bayabonakala ukuthi basesikolweni bayadlala. Kukhanya likhefu lokubana kathesi bedle ukudla kwabo abayabe bebuye lakho ezindlini. Abangelakho kufuze babe bedlala phandle.

Esintwini masibala onkamisa silo a, ba, ca, de, e, a, ga, ha, ha, ja, ki, la, ma, ni, o kusiya kuze kuyefika ku za.

Amatitshala amanengi loba ababalisi abafundisa emaphandleni, bajwayele ukubhala amabala emdulini. Ukuze abantwana benelise ukubala ngasosonke isikhathi.

Esikolweni ababalisi bajwayele ukubhala iziqa elenjini besefaka umdulini. Lokhu kwenza ukuthi abafundayo nxa benyemukula bahlangane lamabala ukuze bebewazi.

Imigwaqo eqonda ezikolweni, ikakhulu ezezinga eliphansi. Yejwayele ukuba lubhuqu, kumbe ibe mahadlahadla. Abasebenza ekhansilini kabathandi ukufaka ithara.,

Umfana umile phambi komduli esikolweni. Kukhanya uzama ukubona ukuthi kwenziwa njani leyonto eyicelwe ngumbalisi wakhe ukuthi ayiyenze. Ugqoke amathenesi leyembe emhlophe nke.

Ezikolweni ezinjenge primary school abantwana abasezingeni lokuqala bayesaba ukuhamba esikolweni ngoba bayabe besethuselwa emakhaya ukubana umbalisi uyatshaya.

Abafana abathathu balunguzile esikolweni abasezingeni lokuqala. Bamile bonke ngefasitela. Lokhu kwenza ababalisi babo bacaphuke ngaso sonke isikhathi ngoba yikuswela umthetho.

Ezibhedlela kuhlala kuthule zwi lokhu kubangwela yikuthi izigulani azifuni msindo ngoba inyama lamathambo esikhathini esinengi kuyabe kufutha kakhulu

Abantwana abanengi abasezingeni eliphansi, bejwayele ukubhalelwa ngababalisi babo amabala amakhulu ukuze befunde ukubala besasebancinyane lokhu kwenza bakhule behlakaniphile

Ezikolweni zabantwana ikakhulu abasezingeni lokuqala esithi yiprimary bajayele ukubhalelwa ngamabala atshiyeneyo ipenda ukuze bebone umehluko.

Ezikolweni ezinjengemaPrimary ikakhulu emaphandleni izakhiwo zabo zandise ukungaqini ngoba kuyabe kuyakhwe ngomdaka olumnyama okuyabe lushota isamende esikhathini esinengi.

Ezikolweni ezinengi ikakhulu ezabantwana abasezingeni lakuqala, esikubiza ngesilungu sithi yi primary school. Kwejayele ukuyakhwa amakilasi amanengi kakhulu ngoba abantwana labo bandise ukuba banengi.

Ezikolweni zabantwana abafunda eprimary kwandise ukugcwala izinto ezinengi ezinjengama penda kuyabe kulamapenda ahlange hlangeneyo amanye ayabe ebomvu amanye emhlophe nke.

Abantwana balezi insuku sebehlakaniphile, bayakhona ukudweba phansi amalephuthophu ephume kungani yiwo. Lokhu kutshengisa ukubana ikusasa labo liqhakazile.

Abantu abanengi ikakhulu ababalisi abafundisa ezikolweni zeprimary bejwayele ukuhamba ukuyahlala kuphela ngoba umsebenzi uba mlutshwane. Abantwana bathanda ukudlala isikhathi esinengi.

Amafasitela abantwana abafundi ezingeni lakuqala eprimary School ahlala evaliwe ngasosonke isikhathi ngoba bejwayele ukuwadlalisa acina esesifa. Isikolo sakhona siyabe sakhiwe ngezitina ezibomvu.

Abantwana esikolweni abathathu bagqoke amayembe afanayo amayembe lawa alombala oyisibhakabhaka mahle njalo awatshiwe abanye bakhona bagqoke amayembe alombala womhlabathi.

Abaqeqetshi abafundela izinga lesibili, bagqoke izigqoko ezilombala oyisibhakabhaka. Bathwele okuyintanjana okwejayele ukusebenziswa ngomongikazi benyamazana, ikakhulu inyamazana zekhaya.

Ezikolo ezinengi, ikakhulu lapho okufunda khona abantwana abasezingeni eliphezulu. Kuyabe kuhlanzekile ngoba ababalisi bona basebenza ukuthi batshele abantwana ukubana bakline kukhanye kuhlanzekile.

Ezikolweni eziphezulu abafundi lezinsuku sebefundela ukupheka. Yiwo umsebenzi osukhanya ulemali jikelele umhlaba wonke njalo awusaswelakali.

Abesifazana bagqoke impahla eziluhlaza tshoko. Ngabasesi kolweni emakolitshi abafundela ezemvelo. Enyaweni bagqoke amathenisi, akula ogqoke amapatapata.

Izifundi ezisezingeni eliphezulu bagqoke amahembe amhlophe nke omunye ugqoke ijesi elombala eyisibhaka bhaka omunye ugqoke amangilazi ebusweni bakhe.

Abesifazana abalezi insuku sebehlakaniphile abasayenzi njengabakudala ukuthi babezitshela ukuthi ugetsi wenziwa ngumuntu owesifazana kuphela. Kulezi insuku iloba mbani sefundela ukwenza amagetsi.

Abantwana besikolweni bagqoke amayembe amhlophe nke, leziketi ezibomvu gebhu. Bonke bakhangele phansi okutshengisa ukuthi babhala umhloliso wabo.

Abantwana abasezingeni eliphezulu esikolweni bafundela imisebenzi yezandla. Bonke bakhanya begqoke izigqoko ezilombala oluhlaza tshoko bayathunga labobantwana.

Abasezifundweni abasezingeni eliphezulu ikakhulu abafana bayakhuthazwa ukuthi basebenzis imitshina etshiyetshiyeneyo engabe isebenza ingelamabhathili loba isebenza iyiyo yodwa enjengabo sando amasaha kanye lokunye.

Owesilisa ugqoke izigqoko zakhe ezilombala oyisibhakabhaka. Ekhanda ufake ingwane evikela ikhanda elombala omhlophe nke. Uyasebenza umuntu wesilisa.

Izifundi ezifundela ukuba ngodokotela loba abayabe becofoza ama computer zihlala zithukuthele ngoba imfundo yabo inzima njalo ayizwisiseki esikhathini esinengi.

Abantu abasebenza ezikolweni bezinga eliphezulu loba esingathi bona ngabema tertiary bajwayele ukufundisa loba ukufunda begqoke izigqoko eziyabe zizinhle

Abantu besilisa ababili bamile bathe mpo, abane bahlezi phansi omunye uyanusela ngomnuso kanye phambi kwakhe kugcwele izinto azilungisayo.

Abafana abasezingeni eliphezulu abafundela ezokuqeqetsha babhizi bayabhala ngosiba. Bamile bagqoke amabhanti amnyama lamabhulugwe amhlophe nke. Lokhu bakuthandela ukuthi kuhle.

Abantwana besikolo babona umabonakude wabo, esikubiza ngesilungu sithi yi computer. Bagqoke ama uniform afanayo wonke ayisibhakabhaka alomzila olithanga.

Umbalisi ugqoke ,isigqoko sakhe esimhlophe .Leso sigqoko usithandela ukubana nxa ebhala emdulwini, lanxa itshoko ingaze ikhithikele empahleni akaphangisi ukungcola.

Omama abathathu bamile bayazilungisa. Bagqoke impahla zabomongikazi ezitshengisa ukuthi balungile ukulungisa lokho okumele bakwenze loba ukutesta izinto ezinengi.

Abaqeqetshi abasezifundweni eziphezulu loba abayabe besemakolitshi bafunda nzima ngoba imali yabo yokubhadala isikolo isuka iyande ngenxa yokuthi bayabe sebezathola imisebenzi

Esikolweni sabantwana abasezingeni eliphezulu kwejwayele ukuba lamatafula lezitulo. Amatafula ayabe elombala olithanga. Izitulo lazo ziyabe zilenyawo ezibomvu gebhu.

Isikolo sabantwana elisezingeni eliphezulu sakhiwe ngezitina ezibomvu. Izitina lezi ziyabe zitshisiwe lokhu kwenzelwa ukuthi isakhiwo sakhona singaphangisi ukufa loba ukuwa

Abantwana besikolweni bagqoke iyembe ezimhlophe nke. Bagelile amakhanda abalenwele balungisile inwele zabo zabazinhle okwenze lokhu ngokukama ngoba kuqakathekile ukuhlanzeka kumbe.

Abantwana besikolo bagelile amakhanda abo bahle. Abanye bakhangele umbalisi okutshengisa ukuthi baqaphelisile lokho abafundisa ngakho. Omunye ukhangele phansi okubonakalisayo ukuthi ufuna ukulala.

Umntwana wesikolo umile phakathi kwamabhuku amanengi. Udobhe ibhuku eliyi one alibalayo, ubambe igwaliba lalelo bhuku. Ufuna ukuzwa ukuthi lapha ebhukwini kukhulunywa ngani.

Ezilindelweni zamabhasi kwejayele ukuthola abantwana behlezi bebalekele ukufunda emakilasini ikakhulu izikolo lezi eziyabe zilamabhasi ahlala ngaphakathi.

Abantwana abasesikolweni bamile babaludwendwe bagqoke amayembe alombala oyisibhakabhaka basesikolweni sebephakamisile le flag yabo balalele umbalisi.

Izikolo ezinengi ikakhulu ezabafana abasezingeni eliphezulu esikubiza ngesilungu sithi yi secondary school zejwayele ukuba zinhle kakhulu, ngoba lapha kufunda abantu asebelengqondo ezikhaliphileyo njalo abantu asebekhulile.

Owesilisa ugqoke iyembe yakhe elemizilazila. Muhle ubaba, ugqoke kahle okumangalisayo. Uthwele umakhala ekhukhwini onguye omsebenzisayo nxa efuna ukuthintana labanye.

Abantwana abanengi abangamankazana bahlala beseceleni elibi ikakhulu abafunda khatshana. Umntwana oyinkazana ugqoke isigqoko sakhe esimnyama wagqoka leyembe eyisibhakabhaka phezulu.

Abantu abanengi abesilisa bathanda ukuyenza ezemidlalo ikakhulu nxa besesikolweni elezinga elesibili. Bajwayela ukuhamba bezigqokele okungamathenisi kwabo kanye lezikipa ezifanayo.

Uzulu usephucukile endaweni zonke jikelele magumi mane wonke womhlaba abantwana sebesebenzisa amakhompuyutha akusela abangakwaziyo ukuwacofoza.

Ezikolweni ezinengi ikakhulu abasezingeni eliphezulu kujayele ukuba legedi. Umuntu ongafanelanga ukungena phakathi abamvumeli ngoba bandise ukufaka omantshingelane ukuthi balinde.

Abantwana besikolweni inengi labo bayazonda ukufunda isifundo senombolo ngoba bazitshela ukuthi inombolo zinzima , eskhathini esinengi amankazana wona bawakhangelela phansi ukuthi abazwisisi leyo nombolo

Umbalisi umile esikolo phakathi kwekilasi ufundisa abantwana abagqoke amahembe amhlophe nke, abanye abakhethiweyo bahlezi phezulu bobathathu.

Abantwana abafunda ezingeni eliphezulu esikubiza ngesilungu sithi yi secondary bahamba esikolweni ekuseni babuye ntambama sebetshayisile ababalisi babo bahlala bediniwe ngaso sonke isikhathi

Umongikazi loba udokotela nxa bebhala emabhukwini omuntu ogulayo bayathanda ukusebebenzisa usiba olutshiyene umbala, olunye luyabe lungumbala wesibhakabhaka olubhala izinto ezilungileyo ,olunye luyabe lubomvu gebhu umbala lowu obomvu utshengisela ukuthi izinto ziyabe ziwonakele emuntwini.

Abantwana abanengi bahlezi esikolweni, umbalisi wabo ungene phakathi kwabo ukuze ilizwi lakhe lizwakale kuye wonke umntwana. Bagqoke amayembe amhlophe nke.

Izifundo ezifundwelwa ezikolweni ezisezingeni eziphezulu ziwazonda amabhuku ngoba bathi nxa bebala ayabanika ubuthongo.

Abantwana abafunda izifundo ezisezingeni eliphezulu bajayele ukuhamba esikolweni begqoke impahla ezidulayo ngoba lapho abayabe bekhona kufuze bekhangeleke betshenile ngaso sonke isikhathi.

Ezikolweni ezinkulu ezinjengama kolitshi loba amayunivesi kwejayeleke ukuhlanzeka kuleyo ndawo, ongakwaziyo sengacina ecabanga ukuthi mhlawumbe yihotela.

ezikolweni zabafundi abaphezulu ikakhulu esizibiza ngesilungu sithi ngama university kumele behambe lengubo zabo ngoba ngesikhathi somqando zejwayele ukungatholakali

Izitulo ezinengi zesikolweni ziyabe zingelabantu njalo ziqinile zingaqamukanga. Abantwana besikolweni bangavela baqalise ukubuya zivele nje ziqamuke ngoba bayabe beziphatha butshapha.

Ezikolweni eziphezulu ezinjengama kholitshi loba amanyunivesi. Kuqakathekile ukuthi kube lengotsha etshengisa ukuthi isikolo siqala ngaphi sicina ngaphi.

Ibhakane libhaliwe ngamabala abomvu lamnyama tshu. Liyatshengisa ukuthi indawo eseduzane lapho ngeyokudlela. Ukudla kwangkhona kuphekwa ngesintu kulomhluzi.

Emayunivesithi amanengi kujayele ukuba lebhakane phandle elitshengisa ukuthi umuntu uyabe esiya ngaphi evela ngaphi. Lokhu kwenza abafundi bengalahleki ngaso sonke isikhathi.

Izimota ezimbili zimile zathi mpo. Zilombala omhlophe ziphinde zibelombala omnyama tshu. Ngemva kwalezi zimota zikhona izihlahla ezinde.

ema college loba ezikolwe ezinjengama university abantu babhadala imali ezitshisiweyo ngoba kuyabe sekulemfundo yabantu abaphezulu abeangenelisiyo ukuyafunda khonale bacina sebengolova ezindlini

Abaqeqeshi abafundela ezempilakahle bagqoke amagilavisi alombala oyisibhakabhaka. Bahlangene amankazana labafana, baphinde bagqoka izigqoko zabo ezimhlophe ezithutsha ngamayembe alombala oluhlaza tshoko.

Ezikolweni ezinkulu ezinjengamakokitshi loba amayunivesithi. Indawo yakhona iyabe iyakhiwe kuhle yabankulu. Lokhu kwenza ongakwaziyo ecabange ukuthi mhlawumbe yohotela

Ezikolweni ezisezingeni eliphezulu ezinjengama koleji loba amayunivesithi kujayelwe ukulinywa utshani obuhle, buyabebugelwa lolu tshani ukwenzela ukuthi izivakatshi nxa zifika zihawukele indawo.

Abelungu bayathanda ukusebenzisa imitshina enjengama khompuyutha lokhu kwenza imisebenzi yabo ibelula akulanto abayibhala phansi ngezandla ngasosonke isikhathi.

Izifundi ezifunda izifundo ezisezingeni eliphezulu zejwayele ukungalali ngoba kufanele bebale lokhu kubenza ebusuku belayithe izibani ukuze benelise ukubona.

Zinengi izinto ezenziwayo ezikolweni ezinjengamayunivesi. Bayabe bependa lokhu lalokhuya befuna ukubona ukuthi yikwiyini okuzaphuma khonapho nxa sebeqedile.

Ubaba uhlezi phakathi kwendawo yakhe asebenzela kiyo esikolweni sabaqeqetshi abaphezulu, abasezingeni eliphezulu kunzima ukufundisa abantu abadala ngoba abanye bayabe beyiziqoqodo.

Ezikolweni ezinkulu ezinjengama kolitshi loba ngesilungu esizibiza sisithi ngamaYunivesithi kwejayelwe ukuhlanzeka ngaso sonke isikhathi bayapenda imiduli yabo ngombala oluhlaza tshoko badwebe phezu kwemiduli leyo kube kuhle.

Ezikolo ezinengi ezabantu abasezingeni eliphezulu ezinjengama kolitshi loba amayunivesi, abantu bahamba begqoke izigqoko ngoba babengasayenelisi ukugqoka mayunifomu.

Abantwana abasezingeni eliphezulu emakolitshi loba ema university bejwayele ukufunda ngamacomputer lokhu kwenza ukuthi umsebenzi wabo ubelula ngaso sonke isikhathi.

Ezikolweni zezinga eliphezulu kwejayele ukuhlanzeka ngaso sonke isikhathi kuyabe kulamagumbi ahlukehlukeneyo enza izinto ezitshiyeneyo konke lokhu kwenziwa ngabaqeqetshi balapho.